kunni daafira bini isiborte looisibortenne loonseemmo weeti millimmo assi hasiissanno sammini qae loonseemma ikkikkinni millimmo hasiissanno millimma maalu millimmo assi hasiissanno billisete millimmo millinihu gidensoonni loonsanni mulla loosa

balln kunni daafira xagicho horoonsi'ranno manni xagicho lamu garinni gaammila'nanni mitu xagichi baadillichu xagichino mitu xagichi kynnimitu xagichi xayannira guyixannohu fayummate ugeyoye uitanno xagichin kuni baadimmai xagichini roore bfayummaxa ugeoyye uitanno xagih

kunni daafira tenne minna minantinohu addardi gariinni fayyimmate qaa'lora woy fayyimmate utuunne bodhati fimmate hiofayyimmate dayinode coye baala haa'ratenna fayyimmate hasiissanno hasatto baala wonshiishshateeti minoonnihu konne minenna konne mine mintino ummani mootumma lowo birredunni

hinko bkkiro albi garinni mannu baadillicho hinko manno manchi amare kaeentine hinko mnodmanchi mitte mare fiqasikki mittu xagichinni kisiisikkinni mulla gontimunni hinko umeenna mannu lowo geeshsha dhiwame kaeentini riyote gaye iillo

baalunku manni minisinna lubboti gatisaate tagganna dano assara albaanni konni assumoro ma ikkannokka konni assummoro ma ikkannookka tannota baalunku wodanesinni afe wodanesinni buuxe tenne buuxinota garunninna danunni wonshe kaeenxinni afanna tenne buuxinota garunninn danunni assa lowo ge ikase

gibbu amadino manni ispoorte loosa ikke ayikkiro addaddi ga'ri adddd gatanno dd gte kaeentinni hurra afi'ranno kunni daafira mannu baalunku ispoorte loosa lowo geeshsha lowo kaa'lo assite kaeentinni lowo kaa'lo daggannosi daafira htenni kaa'lo afira lowoto hasiia

tummitu manni kunne siimu xaadooshi aana qarruhee'rayikkiro waajje manna faentinni sammi yee agureemmo yee kaeentinni heeshsho sira ga'a goficho hekkannoono ilikki hee'rara woy saale kaeentinni mayata ikkito labbaa ikko siimu xaadooshi aana qarru hee noosihu sammee kaeentinni manna waajjeommo yee qaeentinni fuuqqe hee'ranno tini waajjine gatati asi

tini hinkote fayyimma lowoge hasiisanotti hinko fayya hooggoro hinko mittu manchira sajjina lamu hinkicheeranna ikkiro mittu hinkichi xiwiya wo mittu aliidi wo woriidihu xiwiyaa aleenni wo woroo noore fiidhe dhibbannota anfe qa'neentinni fayyimma gadhasi

millimmo asinummokkinnin sammine ka'neentinni hasi'noommo gani isipoorte noonseemmo yineemma ikkiru isipoorte mannimmanka ana qarrabbitanno kunni daafina isipoorti looo terbaanni ikiowikkino xiqqeessa muurre ka'neentini woy mittunni untu xiqqeessi geeshsha millimmo assi asiissan

kunni daafira konne yaara minamino yaarira darga aasiissanno kuni mangiste mootumma mintino mini kuni hiittoonni minaminora anfummo gedensoonni horosi gariinni sekkine horonsira lowoge hasiisannonketa baalonku qaangeemmota ikkitanna tenne seekkine anfeemmo yaate

arqaru keeraanchimmara jawaanna shiimainikki wlowoonna hooffahinikkinni baalunku qodhina karneentini qarqarinke keeraanchi mara loonseemmu loosi keeraanchimma afira hasiissanno qarqarinke keeraanchimma afira hasiissanno loonseemmu loosi kunni gadinni keeraanchimma afira lowo geeshsha hasiissanno

kunni daafira tinni dagganno danoonni agadhate umonkinna mininki manna agarate kixxaam boomure ikkasiisa sammine ka'neentine fulla'neemma ikki kinni sammine assineemmure assineemma ikki kinni umonki agara lowo geeshsha hasiisannotakkite daafira umonkinna mininki manni agarate lowo lowo kaalo

kuri fayyimmate ogeeyye woy qaaquullu agimeetineemmoti lowo horo uyitanno qaaquullu dhiba call hoolate ikkikkinni qaaquullu dikk ikkiro manna mini amasinna annisi raana lowo duhankk daafira konne duwano hoolte qaeenti foolishishe

tenne buunxeemmo doogo ajjowa ikke hayikkiro hiittoonni buunxeemuro hiittoonni anfeemura anfe buunxummo gedensoonni tini ikkito ikkitoanooti mageeshshi ga ikkitanorro mamooti geeshsha kuni dhibbi keeshshannaa ikke hayikkiro mageeshshi geeshsha keeshshara noora anfummo gedensoonni kuni dhibbi agadhineemmo doogo addiadde ixa rosanno no

kunni daafira fayyimmatu uduunni lowo geeshsha hasiisanno uduunneeti fayyimmatu uduunni afi'ratenni akime lowo uduunni afi'ratenni kudinni egennonsa aana kuri uduunniwa lexxatenni lowo geeshsha mannaho dhibbanna xagicho xaatissan

tini kbcn bacho sa atenni manna baala lubba godoulhanno ikke daafira kunne dhibb hoo'late ninke baalun kunni uminke tirawano dhibbi gatate umonke seekkinni agadhanna hasiisannonke assa lowo geeshsha kaa'litannon getekkitino daafira buunte

kunni daafira kunni garinniiti hinkonke qoroophine ka'neenti hikkonke mageetiro hinkonkeekku gariinni amandeemmuro hinkonke mageeshshi geeshshahigbayicho uyineemmuro hiinkonkera bayicho uyine ka'neentinni hikkonke amande ka'ne hee'neemmu kunni gariinni hinkonke amandeemmoyoo

kuni xibbi shotu garinni hoo'line ka'neenti anfannikkihu kayinni agadha bunshehikke hayikkiro lubbo shaanno lubbote ana daanno lubbo sheehunanniho ikke daafira umonke gadhine ka'neenti kunni bbi gatate baalunkunni gambene ka'neentinni umonke gargadha lowo geeshsha hasiissa

tini hasiissannokki hideweelcho dagganno danonni minenkenno mininke manna agarate qodhine ka'a hasiissannokke sammine agurreemmoha ikkikkinni tenne dano gatate umonke agadha mininke manna agara dhibbunni gata hasiissannonke daafira umonke agaro

xagichuwi afi'neemmoti lowo hurreeti tenne hurre afi'rate xagichu lowo geeshsha kaa'lo aannonke xagichu lowo geeshsha irikkisannonke xagichu lowo giya kaa'lo afi're daafira tini kaa'lo xagichuwi afi'neemmoti lowo geeshsha horo uutannonke kaa'looti yaate

tini ikkito lowo geeshsha kaa'litannonkihu ninke uminkinni kunne xissonni agadhate kixxaambe ka'neentinni sammine mannu agarannonkeha ikkikkinni uminkinni agadhine ka'neentinni kine xissonni gaxate lowo geeshsha omonke agadha hasiissannonketa baalunku ane

siro si'rate qarra ikkanno coye gonnekkino daafira hattoo coyi qarru hee'rea ikka ikkiro labba ikkommyti hasiisannto fayyimmate ogeeyya marite kaeentinni fayyimmate ogeeyye hasaawisi hasiisanni 1ogotogoo noo coye noete kaeentinni kulao

labbaahu ikko mayiti attoori fayyimmate qarri noonsaaikkiro woye attoori fayyimmate qarri xaade noonsayikki hayikkiro tenne fayyimmanse qarri daafira mare kaeentinni fayyimmate ogeeyyi hasaawisi sirasiisanno hajo la'anno garinni hasaawisire kaenti kuu'an

asineemmore gedensoo ikka irla'nummokkinni sammini asineemma ekkiro sammiine fuliwa fuloonenne qa'nente asineemmo ekki aekkiro ninkiranna mininke mannira qarrabbannota lubbonkira qarrabbannota woy ninke manna woy manna gombee'no moro mannu ana qarraabbannota afae

hinkote fayyimmeneemu woyite hinko bisinke giddo lowo geeshsha dhibburo qarrissannote shesho hooltannote hinko dhbn shesho dafi'nannite shesho hooltanno xissooti yaati tini lowo geeshsha ayirritnno issooti

fayyimmate uduunnineemmoyite kuri fayyimmate uduunni fayyimmate daafira mee hurrate daafira hakime horonsidhanno uduunneeti hakime kuri uduunni horonsidhatinni dhibbu maatiro affanno gara dhibba la ate horonsidhanno uduunneeti yaate

kunni daafira hasiissannonke garinni tenne buqqeenke fayyimma lahi'ranna buqqeenker hasiissanno ikkitu baala afira loo geesh hasiisannonkenne loogiya kaalxannonke daafira raaphinenni ninke he'noommo garinne buqqeenke fayyima daafira sammine yemma ikkikkinne buqqeenkera qarru heeda ikkiru faajila'ano manni amarase

hinko dhibbunkiro fayyimmate miniwe marrummayekkiro fayyimmate mini hinkote loosaatinitinne hinkonke la'e ka'eentinni hinkonke dhibbi affuu gedensoonni garunninna danunni akkanteennanke hurre dangeemmo ikkinni bire albi yanna gedeekkine manni umeennanke mundiine ka'ne mittoom biro mittu dhiwanna dee'nie